Ali kukalilila enzige era nga akozesa omuliro obutonho inho, enzige dhino dhisoble okubanheka nti ti dhisilila ghabula dhiye bulungi okuvila irala mu ndha dhisoble okukola eiva obulungi. Bulidho tubonha nga ekabira nga abakalamoja nga nha basinga okwetanhira einho eiva erilinga liti ekye nzige aye nga ate balitendha obughomi.